misilezan beettizayssi aaze giikko gammo shurabeza maa'ida woykko dunguza shurabeza maa'ida daro asati baynta kusheza baqqide de'iyooge beettishe de'es

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati eqqidi banta kushen maxaabaza oyqo ge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko daro aayetinne daro guutta nayti doosona qa heyssatu garsappe issi aayozi guutta naaza ba7a eqoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aazee giikko issi keetta karen kareza doo7i ki heedzdzu attuma asati banta kushe dullaza woykko koxeza oyqa geti beettishe doosoona

misileza beettizayssi aazee giikko daro asati issi bessan eqqidi baynta sintan issi tooraza wotoge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aazey giikko issi bessan daro asay uttis he uttida asappe guyeeza baggara godaza zempi issi naa'azi eqqoge beettishe de'ees

issi guutta asati issisan uttageti beettishe doosana he asatikka qas daro qeesetinne ga isilamazi heessan de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko keehippe daro poliseti issisan uttidi timirteza tamaridi de7iyooge beettishe deees

misileza beettizaysse aazay giikko keehi pe lo7iya miishi pude simmi keetetti uttage qa issi adebaabaaye daaniya gee beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko gammo toho koaase kaasancha nayti issife eqqi guppidinne ka7idi haniyooge beettishe deees

daro asati issisa ogesa oothtidinne iza de7iya miishata qeexidinne bookkidi diyageti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aazay giikko issi biratazi woykko makina daaniyayssi ceeggi ole taage taas beettishe deees.

Inkowale alem aaqeb hixaanat qenina legeci raashin ba7al besselam aderesachu yaagiya xuufezi asatu sintan deiyagenne asati beettishe doossona

misilezan beettizayssi aaze giikko heedzdzu gaammo cima asati issi bessan eqqi uttaageti beettishe taassi de7oosona.

Daro asay issi bessan keehippe daridi eqooge beettishe deees qa heyssatu sintan heezsu asati utdogeekka beettishe deees

Issi beni wode keettazi woykko ilpine keettaza karen heedzdzu nayti maahe calaza maa7i baynta gushen gondalezanne tooraza oyqi eqooge bettishe deees

Daro asaynne qadaro mafinara topphiya bandira oyqi yexidinne guppidi he bonchidi yooge beyttishe deees.

daro asati issi bessan uttida getuppe baynta tatara oyqqi biidi baynta suntaza xaafidi yooge bettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi keetta karen daro asay woraqateza oyqqidi uttis qahe asa sintan heedzdzu oy dezan heedzdzu sayneza shaashazi kumi uttoge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi keettazi deiyogee he keettaza karen qas dumma dumma mitadi deiyoge beettishe deees.

misilezan beettizayssi azee giikko keehippe daro asati uttidii timirte tamaaridinne eskidi de'iyoge betishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko issi soha keehippe daro asati uttidi tamaridinne baynta qofaza immidinne ekkidi de'iyoge bettishe de'ees

misileza beettizayss aazee giikko daro asati uttida geta qa daro asati eqqidi biiddi saroti yooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazi giikko taro asay issi bessan uttaga garsan issi bitanezi maykeza oykkidi odidi deiyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazi giikko issi keetta giddon daro asati uttida he uttida asatu tarpheeza sintanqa maata mitazinne bonco zaara deiya abebazi deiya gi beettishi deees.

misileza beettizayss aazee giikko daro asati issi bessan uttidi timirte tamaridinne tamarsiyo ga esgidi de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayss aasee giikko heedzdzu asatu garsappe issi bitanezi maykeza oyqi odiyooge beettishe deees

Misileza beettizayss aaze giikko issi bitanezi ba na7u kushe dharbeeza bolla woti uttidaage bettishe teees

Misileza beettizayssi aaze giikko na'u attuma asati issipe eqqidagetinne etappe guyeza baggara karezi doo'a deyooge bettishe deees

misineza beettizayssi aazee giikko keehi daro gammo cimati uttidosona eta sinta goosezikka deees he goseza sintan qas shaashezikka de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayss aazi giikko doysettida asho woykko tabasettida ashonne qaye co mutetida ashosinne he asho zaara maanawu sollozi giigidage beettishe dee'es

misilezan beettizayssi aazey giikko qeeri guutta nayti oyddadi haattaza lanqen eqooge beettishe ha7i taas de'es

Misilezan beettizay aaze giikko oyddu macca nayti samppazaannne gilggileza dooqqiddi de7oyogey beettishe de7ees.

misilezan beettizayssi aazi giikko issi keettakanee keehippe qootibaynna maa7ozi ashungulutezan deiya gee beettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko na7u maca naydi issi shuchchaza lanqe woykko dubbusha bolle eqqi uttoge bettishe dees

Misileza beettizayssi aaze giikko issi keraza woykko zumati bessiyasa asay he sowa pude simmi biyoge bettishe deees

issi keehippe lo7iya ogezi deees he ogeza lanqenqa itiyopphiya yaagiya xuufezi xaafeti uttagenne he xuufezappe kuyeza baggara na7u nayti himetti ekki biyoge bettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi haattaza giddon keehippe lo'iya maatazi issisan mokkidi uttoge beettishe deees

misileza beettizeess aazi giikko issi iqaza bolla keehippe lo7iya ustozi ka7idi woykko giigi uttage beettishe deees

misilezam beettizayssi aazee giikko issi aaya zambile oyqa ekka biyogeenne issi aawazi haren kattaza caani ekki biyoge bettishe de7es

misilezaan beettizayssi aaze giikko heedzdzu maca asati totale jarkaneza ba7idi issi bessan woykko issi maatazi deydosan eqooge beettishe deees.

misileza beettizayss aaze giikko daro shuchchatinne qa dummma dumma miishati deiya geti ha7i beettishe doosona

Misileza beettizayssi aaze giikko daro keettati issife oyttan oyttan keetetti uttageti beettishe doosona

Misilezam beettizayssi aaze giikko issi saaneza bolle keehippe tumma dumma ostotinne injeeri de7iyogee woykko soolloy deiyo gee bettishe tees.

issi dere xaarara hemetti ekki oyddu asati yi denbakki maataza lanqiyan eqqidageti beettishe doossona

misileza beettizayssi aaze giikko issi maca naiya ukaza ba huubeza wottada barka issi bessan uttoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko issi maca naya jabana zaara sineza bolli tukeza tigayta de7iyoge bettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi soyqezi woykko maa7o keettazi deees he maa7o keettazappe daro asati shammano biid di diyogeenne shammi di diyogee bettishe dees.

issi buro keexettiya keettaza lanqen issi bitanezi dhoqan eqqis qa issi bitanezi soo gelanawu biyoge bettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko weyzer deeli yaagetiya xuufezi xaafeti uttaga misilezi beettishe ha7i taas de7ees

itiyophiya neeshional irutkka woykko yeemmi ta min deheninnet yete debeqe yaagiya xuufezinne iza misile beettishe deees

misileza beettizayss aaze giikko kirazimach alemaayo belay yaagiya bitanesinne iza lanqe gammozi siileti uttage beettishe deees

Misileza beettizayss aaze giikko ye taarik ye bahil tisisir yaagiya xuufezinne qa dumma dhumma siyileti beettishe doosona.

ye itiyophiya sebaawi metiyoch komishin yaagiya xuufezi xaafeti uttidagenne he xuufeza siylezi beettishe ha7i de'ees

misilezan beettizayssi aazee giikko maabiraate gaanezi mitazaara wulli uttoge ha7i beettishe taas de'ees

misileza beettizayssi aazee giikko issi zeretida katta woykko issi shooqaza de'iya kattazi ichi ichi uttoge beettishe de'ees

Misileza beettizayssi aaze giikko oyddu asatuppe na'u asati uttidi issi iqaza teelide doosona na'u asatiqa sitigi equoge beettishe deees.

Issi keetta kare biidi heedzdzu asati eqqidossona he keetta godiya qass kare dooyada eta so gelisana hani yoge beettishee de7ees.

Misileza beettizayss aasey giikko makinaza woykko nabiqa geetetti aga woykko lambaza duuqiya mashinezi eqooge beettishe deees

Misileza beettizaes aaze giikko issi ogezi daraza giddora efiyage beettishe teees he ogezappe qommoranne dhadeera daro daratinne mitati de7iyoge beettishe deees.

Misilezan beettizayssi aazee giikko ogenne maabirate shupo woykko keettazi dirsasan direti uttidaage beettes heyssanne heyssa malati ha sohuan beettishe doosona

misilezan beettizayssi aaze giikko daro nayti issisan uttidi haakki haakkidi bantta kopitereza xeelliiddi woykko xana7iiddi de7iyoogee beettishe de7ees.

misilezaam beettizaess aaseygi kokuki qurs yaagiya keetta karen issi motorezi eqooge bettishe dee'es

Misilezan beettidi diyayssi aaze giikko na77u asati issinna waraqateza oyqqasu issoy mattooqeza oyqqidi maataza giddon eqqoogey beettishe de7ees.

misilezan beettidi de'iyayssi aazee giikko ye itiyopphiya nigid bank yaagiya xuufezi xaafeti uttage beettishe de'ees

issi keettan daro asay yaa7a yaa7idi woykko issisan uttidi yootettiyaba siyanawu shiiqo gee beettishi de'ees

hisbunna limat dayrekter hisb kibebat yexiyaaqenna mels wuddudur yaagiya taapelazappe sinta baggara issi bitanezi eqage beettishe de'ees

issi quma keetta karen daro asati baynta cuga cuga oyden uttoge beettishe deees heessatuppeka issi na aziqqa hara oyden uttana biyoge beettishe deees

daro asati issi bessan woykko quma keethan uttidi daro ushshata bantta kushan oyqqidi qumaza miidi de7iyogeey bettishe de7ees

misilezan beetiyayd aazee giikko issi polise daro makinatuppe sinta baggara eqqidi kusheza kuccana haniya asa daaniyage beettishe de'ees

misileza beettizayssi aase giikko dumma dumma iqaza lanqen daro asati eqqidi he iqaza teelidi deiyooge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi bitanezi barka utti ba huuphen ukaza wotti qass shamize maay7izayssi beettishe teees

Misileza beettizayssi ahazeeygiikko issi tooppe polise naazi odidinne tamarisidi ba kushen eskirto oyqooge beettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi makinazayyo dulezinne teerazi eretenna issi makinazi beettishe deees.

Misilesa beettizayssi aazi giikko oydu asati pooqe daraja daarara duge simmi yooge beettishe deees.

Misilezan beettizayssi aaziye giikko usuppun asati baynta sinta maataza wootti madara keeza bolli zempi eqqidosona qa na7u asati issi maceme issi addeya eta lanqen de7iyoge peechishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko issi keettazi pooqezi keetetti uttage beettishe dees he keetta karen issi lo'iya xiidazikka de'iyoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko keehippe lo7iya ade babaayezinne qa topphe bandirazan keexettida keettazi beettishe de'es

Misileza beettizayssi aaze giikko issi keetta gitton daro asati uttidi balta sintan dawutaraza wottidi tamarsihayssa xheelidi de7iyoge beettishe deees.

Misilezan beettizayssi aazie giikko debu itiyophiya kililaawi mengis yaagetiya keettazi keeteti uttage bettishe deees he keetta karenqa itioophe bandirazi qaapheti uttage beettishe deees

Misileza beettizayssi aaze giiko keehippe lo7iya miisha sintan daro asati he miisha lanqen eqqoge beettishe de7ees.

Issi makinazi issi sowun tuuneti uttida tuuna biitta kaash kaashi dembaydi de7iyoge beettishe de'ees.

Misilezam beettizayssi aazee giikko ye federal beetoch korporeshon yaagiya xuufezi xaafeti uttida keettazi beettishe dees.

misilezan beettizaysse aazee giikko issi keetta giddon keehippe daro maxaafati woykko dawutarati doosona he keetta giddon na'u oydenne issi xarpheezi de'iyogee beettishe de'ees

Misilesa beettizaysse aazee giikko issi naaza kushen narpezi geli uttoge qasse he naazi maramaretidi oykko pilgetidi de'iyoge beettishe deees.

issi keetta karen daro asay eqqidosona he eqqi laagetuppe guyeza baggara abebazinne keettazi de7iyooge bettishe deees

ye mixil hime menisiyoch yaagiya xuufezinne qahe hargiyas birshetazi xaafeti uttage bettishe deees

Na7o aakimeti eqqidashe qa issinna uttada xaafayda de7awus efi qasse ha na ati oteelidi de7iyoge beettishe deees.

issi bessan na'u issi attuminne issi maciya naay issi bessan uttida etappe guyesa baggara qa mitatinne abebati de7iya geeti bettishe doossona

issi keetta lanqen tammanne ichchashshu miishshati doossona heyssata garssanqa issinna laafiyara beettashe de'awus

issi keettansi addenne issi macara de7awos izanta lanqen qase daro keehippe lo7iya ashinguluteti bettishe doossona

Misilezan beettizaysi aaze giikko issi madardareza garssan daro dumma dumma dhaleti bilqqaxezaara qassi baakkozara de7iyageti beettishe doosona.

issi keetha giddon daro asati eqqi daageti doossona qass daro asati karera soo gelidi doossona shin eta garsappe issoy qasse eta xeliyogey beettishe de'ees

misile beettizays aazey giikko issi bessandaro issi qeera makinati keehippe eqqi uttidageti bettishe doosona

Misileza beettizayssi aazi giiggo ogeza he ogezara qasse issi naazi hemetti ekki biyage beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko keehippe lo7iya maatazi dees he maatazappe sinta baggara ogezi deees he ogeza bollan issi naaze barka eqqage beettishe deees

issi attuma naay maca asa huphen gociyo shaasheza gocidi uttis he uttaga sintan qass ato abrahaam panta curqo yaagiyan xuufezikka xaafetaage bettishe de'ees

Misileza beettizayssi aazee giikko issi bessan daro asay tefaasezeza ooththi wursi yaa'aza yaa'idi uttogey bettishshe de'ees

Misileza beettizayssi aase giikko issi daase giddon daro makinati doosona qa issi makiniya he makina giddo gelanawu baydda deiyara beettashe de7awus.

Misileza bettiti diyayssi aazee giikko issi keetta bolle dumma dumma sile siiletti uttoge bettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko issi ogezara issi naazi barka ba saykiliyo togidi yiidi de'iyoge beettishe deees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi macaziya heedzdzu kartoonezanne qa maa7oza oyqqada uttasu qa na7u attuma asati ilanqen eqqageti beettishe doosona

Misileza beettizaysse aazey giikko daro keehippe lo7iya asati salpeera eqqidi kushe baqqidi imataza mokkana hani yooge beettishe dees.

misilezan beetiyayssi aaze giikko issi makinaza bolli keehippe qooodi baynna jarkanenne qa iza bolla sharazi caaneti utaage beetishe de'ees.

Misileza beettizayssi aaziy giikko madadareza bolla keehippe daro xaleti baynta bessan bessan de'iya geti beettishe doosona.

misilezan beettizaysse aaze giikko issi naazinne issi labtoppenne iza lanqe na7u oydeti de7iya geeti bettishe dosona

misileza beettizayssi aaze giikko gammo dere bayra cimati baynta kushen woga maata oyqqidi eqogey beettishe de'ees

misilezan beettizayssi aazi giikko issi bitanezi eqqidi ba sintan maykeza woottidi tamarisidinne poykko odidi de'iyooge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko issi dere woykko issi qabaleza garsa deiza daro keettatinne ogeti beettishe de'osona

yexibe mejameriya egzabeer mefiraatinau yaagiya xuufezee tafeelaza bolla xaafetti uttage bettishe deees

keehippe lo7iya bootami laapun asati uttidi woykko usupun asati uttidi duulata duulati woge beettishe deees

misileza beettizayssi aziye ggikko daro asati shiiqidi ogeen isfarteza oottidi de7i oge beettishi deees

issi goyetti uttida demba san issi bitanezi barka eqqi uttoge beettishe ha7i teees he bitanezappekka guyeza baggara qase daro dumma dumma mitati de7iyageeti beettidi doosona

Ha misilezan de iayssi aaze giikko diis mekakolena kilinik yaagetia ta peelaze eqqage beettishe de'ees.

misileza beettizayssi aazee giikko daro asati baynta oyden oyden uttidi qa he oydeykka haakon haakon de7iyaga baynta tamarido paatanaza oottiti de7iyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko heessu asatinne issi bitanezaara ya baggara ha utti daro keehi pekeda kumida asa tamarisiyoge bettishe dees.

misilezan beettizayssi aaze giikko issi biitaneze barki uttidi komputereza caddidi woykko be7idi deiyoge bettishe dees

misilezan beettizayss aazee giikko issi makinaza bolla daro mita boncotanne maatata caanidi de7iyoge bettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro asati ogeza pitiyo peexaza oykkidi ogeza pittidi eqqooge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko issi iida miishsha issife shiishshidi ogeza tuugidi de'iyoge beettishshe de'ees

Misileza beettizayss aazee giikko issi makinazi keehippe iida miisha shiishi uttoga caanidi de'iyoge beettishee dees.

Msileza beettizayssi aaze giikko issi makinaza qaaran daro xaleti ishshigeera ishshigeera de'iya geti kartoone garsan diyageti beettishe doosona.

misilezan beettizaysse aazee giikko issi haysuuse kaameza bollan maataza asati efidi caaniyoogey beettishe de'es

Misileza beettizayssi aaze hekikko daro asay issife shiiqidi ogisa pittidoo iita miisha ekki na'u asati gaarera biyoge beettishe teees

Nashinal beheraawi mettawoqiya woykko nashinal aydiya yaagiya payda maattawooqeza potoza denttiya bitanezi beettishe de7ees.

Misileza beettidi diyayssi aazee giikko payda matooqesi issi ceega aawazi oyddu biradhe baaga immidi de7iyoge bettishe de7ees.

Issi sohan heedzdzu asati uttidi komputereza caddidinne qabbanta sintan daro woraqataza woti utoge bettishe deees.

ye banki hisabuwan ke fayda dicchital metaweqiya gaar be7olayn ye matamer hideti yaagiya xuufezi xaafetti uttage beettishee de'es

misilezan bettiyayssi aazee giigko payda matooqeza poto dentiya issi bitanenne qa he poto dendiya issi na7iyanne beettishe doossona

misileza beettizayss aazee giikko issi maca na'iya payda matooqeza oyqa ha zaara bessayda de'iyoge beettishe de'ees

Misileza beettiza iss aaze giikko issi naasi issi aawaza potoza dentidi de'iyogee bettishe ha'i dees.

itiyo telekom yee dijita metawooqiya kard hitimet jeemmere yaagiya xuufezi xaafetti uttage bettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko fayda faas yaagetiya fosteresappe sinta baggara laapun asati eqageti beettishe doosona

misileza beettizayssi aazey giikko issi komputereza bolli issi bitanezi de iyoge beettishe deees he bitanezikka qasse komputereppe guyeza baggara teiyoge beettishe deees

faydan afan oroomo yaagiya xuufezi xaafeti uttidage ha misilezan ha'i beettishe de'ees

Ye fayda dijital metaweqiya mastaweqiya legibir kifiyoch bemulu yaagiya xuufezi xaafeti uttage beettishe teees.

daro asay issi bessan uttidi ba komputere komputere caddidi utti doogenne qasse aaho telebizine beyiidi de7iyooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko issi woosa keettani daro asati issi bitanez yootishin eqqidi a yotuwa siyoogey beettishe de'ees

issi xarphezappe guyeza baggara tammanne isini asati baynta kusheza qumayidi eqooge beettishe deees

Issi bessan daro asati issife uttidi duulataza duulatidi woykko yaa7aza yaa7idi deiooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazey giikko issi aawazi bayssappe dariya ukaza wottage bettishe dees he aawazappe guyeza baggara buro diccidi diya badalatin beettidi doosuna

misilezan beettizayssi aazey giikko issi ceeyggi bessiya aawazinne qahe aawazappe goyeza baggara daro asati biyagetinne yaageti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aazee giikko ogezappe ka daara ichashu asati biidi de7i oge beettishe deees

misilezan beettizayssi aaze giikko xiidazinne qas diidazappe guyeza baggara zumati bessiyasay bettishe de'ees

Misinezan beettizayssi aasey giikko daro keehi pe cora asati issi bessan eqqageti doosona he asata garsappeqa issi macasiya odayda diyooge bettishe deees.

Daro asati bootta maa7oza maa7idi wobota warqate baynta kushen oyqi dhoqu ootti eqqidosonna ga7eta lanqen heedzdzu asati heedzdzati yeetanchati de7iyogeekka beettishe deees.

daro asati salpiyara yidi qa issi ta peelazi kaqeti uttaga teelidinne be7idi de7iyooge betishe de7ees

misileza beettizaysse aazey giikko nu kawua toopphiya kawua bayra mocona gidida aybi aame deeranne qa issi isilaama izaawara naay biyoge beettishe deees

toopiya poliseti masareza oyqqi baynta salpera oyddu salpera gididi citattidi yooge bettishe deees

misile zambeettizayss aaze giikko daro asati cugan cugan woykko baynta salpen salpen eqqidageti bettishe doosona

Misileza beettizayssi aazay giikko gaammo dere cimati baynta makinazappe wol7a geeta qa eta mokkano kiyida asati sarotidi de iyooge bettishe deees.

Itiyophiyan wode temsaalit hager bilixina parti yimerqu yaagiya fosterezappe sinta baggara daro asati uttoge bettishe deees.

misilezan beettizayssi aazey giikko ichashun asati baynta tilaza tilaza oyqqidi awappe woykko irappe attidi de'iyooge beettishshe de'ees

misileza beettizayssi aazey giikko daro asati issi keettappe dendidi baynta soho soho biidi de7iyooge beettishe deees

misilezam beettizayssi aaze giikko usuppun asati issi bessan uttidi baynta komputereza sintan wottidosona he qass usupun asatu garsan ichashay atte issinna maca gidogee eretiti diyaba

Misileza beettizayss aaze giikko issi keetta giddon keehippe daro asati eqqida he daro asati eqqida geta qa7eta garsan issi aaway tamarsidi de7iyoge beettishe deees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi macasyaa issi aayeessi payda dentayda de'iyarise ba woraqateza immaydanne de'iyoge beettishe de'ees

Misileza beettizayssi aazey giikko issi aaho keetta garsan attuma asa xalalati issife salpera eqoogi beettishe feees

Issi keetta garsan daro asay uttennan eqqis qaha eqqidageta issi bitanezi tamarisidi de iyooge bettishe deees

misilezani beettizayssi aaze giikko oyddu asati de7iyagetu garsan heedzdzati polise issoy qacho asa shin izayo imettida kameti uttida iqaza pogana hani yogeen beettishe dees

ye informeeshon meere deheninet astetader yaagiya xuufezi xaafetti uttagenne qa he xuufe silezi beettishe de'ees

misilazan beettizayssi aaze giikko na7u polisenne qa na7u coo asati issife oydday eqqageti beettishe doosona

misilezan beettizayssi aase giikko issi bessan oyddu attuma asatinne issi macasiya uttoge beettishe de7ees.

lapotopphiya mekelkayeti woykko pooliseti eqqidi asa sarotidi de7ioge betishe deees

issi tophphiya dere polise asas woykko eqqidi barka eqqi haasiyana haniyooge bettishe dees.

Misilezan beettizayssi aaze giikko na'u adde polisetinne issi qa coo maca ha macasiya utooge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aaze giikko ichashu asati oykko ichashu poliseti issi bessan uttida geti beettishe doosonna

Misileza beettizayss aazee giikko issi aawazi suufeza maa7idi ba aybe manaxire woottidi uttidage beettishe deees

Misileza beettizayss aaze giikko keehippe daro attuma asati issi bessan eqqi uttoge taas beettishe ha7i deees.

misileza beettizayss aaze giikko nutopphiya moconazi aabi ahamede eqqidi asa sarotidi ba kushe dentidi haniyooge beettishe teees

Misileza beettizayssi aazey giikko nu kawuwa topphe kawoza aawe aamede lanqen qa na'u asati kusheza immi sarotetidi te'iyoge beettishe deees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi keeta karen issi keetappe daro asay ki hemetti ekki biyoge bettishe de'ees

Misilezan beettiza issa aaze giikko issi aawasi woykko issi adde bitanezi issi sohuwan barkka uttidi qoppidi diyaage bettishe dees.

Misileza beettizayssi aazee giikko nu tophphoiya kawozi woykko moconazi aabi ahamede odidi de'iyoge beettishe dees.

misilesa beettizayss aazi giikko issi sohan daro keehippe asati uttidi siyidinne woykko eziggidi bettishe dees.

misileza beettizayssi aazey giikko issi keetta giddo boykko issi daase garsan daro maca asatinne atte asati uttidi timirte tamariogee beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko issi aawazi akarbaata maa7idi ba ayfen qas manaxire wotti uttage beettishe deees.

misilezan beettizayss aazey giikko daro maacca asati qoqoroza oykkidi issi bessan eqo oge bettishe deees.

ta usuppun asati woykko laapun asati issi bessan eqqida giti doosona eta garsan qasse issi macaranne usuppun addera de'iya geti beettishe doosona

Isse so wan keehippe daro qoodi baynna asati uttidi timirtiza tamaridinne esgidi yooge beettishe deees.

misalezan beettizayssi aaze giikko nu toophiya huuphe moconay aabi haamediye ha sohon miicidi eqoge bettishe de7es

Issi timirte keetta kare woykko qabale keetta kare na7u bandirazi kaqeti uuttis qa he bandiraza lanqera daro asay himetti ekki biyoge bettishe deees.

Itiyopphiya poste yaagiya xuufezi xaafeti uttis he xuufeza lanqen qas nam7u asati eqqidi baynta dawutara oyqi salamitidi de iyoge bettishe deees.

misileza beettizayssi aazee giikko ogezayyo haattazi gogiyo gisha dildiyeza ootooge beettishe ha7i taas deees

Misileza beettizayss aase giikko issi heessu goomayi makinaza bolli daro asati caaneti uttagedi beettishe doosona.

Misileza beettizayssi aazi giikko issi keettan daro asay uttidi issi bitanezi yooti shin ba maxaafa pogidi xeelli oge beettishe deees.

issi bessan daro maca asa xalalati uttidosona he maca asati uttidosankka issi macasiya dendada eta tamarsayda de'ioge bettishe dee'es

Daro asati issi besan utidi qa astamarezi woykko tamarisiyay tamarisiyoga ezgidi de'iyoge beetishe de'ees.

Bisileza beettizayssi aaze giikko tan7o doozati woykko ayfa ayfe daro kattati beettishe doosona leemiso muuse mango shumbura saanta heyssanne heyssa malati beetti she doossona.

Daro asay kuwaase kaa7iyo sohon uttidi kowaase kaa7iya naata maaddidi woykko daggafidi deiyoogee beettishe deees

misimezan beettizayssi aazee giikko issi daase garsan woykko issi keetta garsan taro asati eqqi doogenne baynta borsaza oyqqi biyoge bettishe deees

Issi keettan daro asati bayntana pilkis pilkisi woykko baynta waraqate paramisidi biyuge beettishe deees.

misileza beettidi diyayssi aazae giikko ogeza lanqe de'iya diisheza bollan tammanne na7u asati utaageti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aaze giikko na7o macca nayti bantta kushe salo denttidi bantta zokko ha zaari uttageti beettishee doosona.

misileza beettizayss aazi giikko issi naaza guye zaara keehippe lo7iya mita sintan eqqidara beettashi de7owus

misilezan beettizayssi aazee giikko nam7u asati dunguza maa7oza duge gaxanne pude gaxa oyqqida qa etappe guyesa baggara daro asati eqqa geti bettishe doosona

misileza beettizayssi aaze giikko keehippe daro sukul7iya issinna barga eqqara beettashe de7awus

Misileza beettizayssi aazey giikko daro gammo nayti baynta shayan maahe calaza maa'idi qas tooraza gondaleza oyqqidosona qa maca nayti qa dunguza maa'idi eqqi doogenne uttooge beethctcishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko intoto park yaagetiya issi bootay woykko issi besay beettishe ha'i de'ees

Misilesa beettizayssi aaze giikko na7o maca nayti lo7iya maatazi de7iyosan eqqidi baynta kushe qumayoge beettishe deees.

Misileza beettidi de'iyaysse aazee giikko daro attuma nayti issi bessan eqqidosona. he naattu garsankka na'u naati dursa duridi de'iyoge bettishe deees.

Misilezaninetizaysi azee gikon Keehippe lo'iya buro diciya matatinne mithati qa hesatupe guyeza bagara derezi beetide de'es

misilezan beettizayssi aaze giikko issi bessan na7u attuma naytinne na7u maca nayti issisan eqooge beettishe de7ees

misileza beettizayss aaze giikko issi na'iya issi gonge daaniyayssa bolla barka bongota ichara beetta shee de7awus

Misileza beettiayssi aaze giikko keehippe daro mitati woykko daro darati de iyogeeqqa etappe ya baggaraqa dereti bessiyasaykka diyoge beettishe deees

keehippe lo7iya haattazan daro attuma nayti haattaza kaa7idenne wa7idi de iyoge bettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko usuppun attuma nayti boos yoos yaagiya xuufeza xaafi he xuufezan de7iya iqaza oyqqi eqqoogee beettishe de7ees.

Issi maata lo'i ciliciliyaga giddon daro asati eqqidosona qa oyddu asati asintin uttooge bettishe deees.

misile zanbeettizayssi aaze giikko issi keehippe darattida dara garsan issi geen7azi eqqa uttara bettashe de'awus

Issi keehippe lo'iya mita garsan usuppun asati he boota bidi teelidinne beyidi he garsan diyaba beiyooge bettishe deees.

misileza beettizayssi aasey giikko laapun asati doosona he laapun asatuppe qasse heessu asati utta shin oyddu asati eqqageti salo kushe dentidooge beettishe deees

misile zaambeettizayssi aazey giikko issi naaze keehippe daro haatta giddon he haata walidi woykko he haata giddon eqqi uttoge bettishe deees

Issi keehippe walqama abbaza giddon qa issi melada kichirira eqqida mitazi beettashe he abba garsan de7ous.

misileza bettes aazee giikko ha7i woden nu toopphiya yiida fayda matooqeza potoza issi naaza utta dendayda de7iyoge betishe deees

misileza beettizayssi aazey giigko salpera yelaga naytinne woy gazdida azina gelidayssati issife salpera eqqooge beettishe dees

misilezan beettidi diyayssi aazee giikko issi naazi ba ayfeza imidi de7iyoge bettishe ha7i de,es

misileza beettizayssi aaze giikko keehippe guutta nayti salpera eqqidi fayda matawaqaza potoza dendana biyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazi giikko heedzdzu naadi issi bessan uttidi baynta dawutarazan xuube xaafidi de7iyoge bettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko issi xarpheezaza bolla daro silketinne daro woraqatatinne borsati de'iyooge beettishe deees.

misilezan beettizayssi aaze giikko daro tamaare naati payda matooqessi phootoza denddiiddi de7iyoogee beetishe taasi de7ees.

Misile zaan beettizayssi aaze giikko daro asati issi besan ottidi darphezaza lanqen duulata duulati yoge beettishe deees.

issi ogeza bollan tammu asati salpeera eqqidi qa issi bitanezi ba sintan xarapheeza sawodi mazgabaza oyqqaga lanqe baynta salpeera biyoge bettishe deees

ha misileza beettizayssi aaze giikko payda matooqeza potoza dendanas keehippe buro dicciya guutta naytura ubbay yooge beettishe de'ees

issi naazi issi na7iyo utisydi fayda matooqe zayyo potoza dentidi de7iyooge betishe dee'es

misileza beettizayssi aaze giikko payda matooqezayyo ba ayfeza immide naaze de iyoge beettishe de'ees.

heessu asati uttida geetukko daro nayti yiidi doosseza oyqqi ekki ye baynta meto xaafisiti de7iyoge bettishe deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi macasiya issi naa fayda matoogeyo iza ayfezan deiza suurtaza ekashe de7iyooge bettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko addezi ba maarara ba salpera macazikka ba maarara basalpera eqqi ubtageti beettishe doossona

Misileza beettizayssi aaze giikko daro asati payda matoqe fotoza dendanauye eqqooge bettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko addezinne macasi ba maara maara oykqidi addezikka ba salpen macazikka ba salpen salpeti eqooge beettishe deees.

issi ceega aayanne issi yelaga na'ianne doossona issi ceeyga aaya yelaga na'e sintan eqqasu qa yelaga na'iya a odiyode xaafayda xaafashe de'oos

Yexiri ye ziwuwur mesikot wucci kebalefowu amet gaar sinne xazirke ixif belay mecemeru tinagere yaagiya issi naazi kuwaase kaasanchazi eqqage beettishe deees.

Misileza beettizayssi aazee giikko keehippe lo7iya hiida daanana ekkiya maashiniya bettashe ha7i hasatiyan de7owus.

Misileza beetti di dies aazee giiggo heedzdzu naadi kowaase ka'idi dishin issi naaza issi naazi kuwaaseza immikke gi sugidi de'iyoge beettishe deees

Misileza beettiessi aazee giikko issi toho kowaase denban naati koaaseza ka7idi de iyoge beetishe deees.

afrika koppi of neshons yaagiya xuufezi xaafeti uttage ha7i taass bettishe deees ha7i

misilezan beettizayssi aaze gikko dumma dumma asata etikka bagkati saykilezan uttidoossona baggati qa saykilezan eqqidageti beettishe doossona

Bexeqilay ministir aabi yetekefelobet ye kafi hodachinet ye igir kuwaas cawata teka hedee yaagiya xuufezinne qahe kowaase kaassanchati bettishe doosona.

issi kuhaase denban daro kuhaase kaasanchatinne qass eda beyana yida asati issipe eqqageti beettishe doosona

toho kuwaase kaasancha nayti issipe eqqi utti daageti beettishe doossona etappeqa guyessa baggara dumma dumma miishati beettishe doosona

cherisiya daggafe na'iya issinna cherse shurabe maaada micayda eqqidara bettashe ha7i de7owus

misile zaam beettidi deess aasey giikko issi toho kuwaase demban na7oydu naytoppe na7u nayti gulbati uttin na7u nayti eqooge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko issi tanaati koray shiiqidi kuwasesa ka'idi deyooge bettishe de'ees.

misileza beettizayssi aaze giikko issi komputerezi beettishi deees. he komputerekka ooratta gididage bettidi deees.

misilzan beettizaysi aaze giikko keehippe lo7iya mana miishatinne buqurati bettishe ha7i doosona

misilezan beettizayssi aazi giikko heedzzu orototi woykko heedzzu baldeti doosona he baldeta lanqen qas huupheza bolla issi miishazi be7iyage beettishe deees

misileza beettizayssi aazay giikko dumma dumma shitotinne qa qibaateti de7iyageti bettishe ha7i doosona

Misileza beettizayssi aaze giikko talabisineza laamiyayssanne qas cura gujjiyayssanne qannasiyayssi beettishe tees.

Misilaza beettizayssi aaze giikko kopilistoone maashinezi beettishe deees heyssafeqa guyeza baggara isse daayida mitaynne ciiya mitay de7iyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aaze giikko daro naati woykko daro asati saykileza togidi issoy isswara yooge beettishe dee'es

Misilezan beettizayss aazee giikko gaamelazan iqaza caahin gaamelazi hemetti ekki biyogee taas beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko issi asi mel7ido ba daaniya makinazi bayda de7iyoge beettishe deees

misilezan beettiyayssi aaze giikko makinaza bolla daro mitatanne qa dumma dumma iqata caanidi yediyogey beettishe dees.

Misileza beettizayssi aase giikko issi makine giddon daro asaynne qass deeshati qashora makine giddon deiya geti beettishe doosona

misileza beettizayssi aazee giikko issi keehippe ooradha uttida kaamezi taas ha7i beettashe de7awus

Misileza beettizayssi aasee giikko issi masariza ba7i uttida makinazi qasse ba uzokko bolla bandiraza wottidage beettishe deees.

daro asay salpeera yidi makinaza kaari kiyanawu hemetti ekki yooge beettishe ha7i taas de'ees

Ingilizatora tiito kaarlote woykko amaratoora tiito yee mekina meshaca yaagiya ta peelazi kaqeti uttage betishe deees

Misile zan beettizayssi aazee giikko issi dembandaro qoodi baynna makinati eqqi uttageti beettishe doosona

issi ogezaara daro asati hemetti ekki yoosona heyssatu garsanqa issi aawazi ba ubiyan qopheza woottage bettishe de'es

misileza beettizaysse aazee giikko issi harezi didaabeti uttagenne he hareza lanqe na7u maca asati eqqaageti beettishe doossona

daro asati issi haysuse makinaza bolli kiiti de7iyoge beettishe de7ees heyssatuppeka issi na biittaza bolli salenaza oyqqa eqqara beettashe de7oos

isse adussa ogeera aaho ogezaara isse makina qalaaliya he ogezaara yooge beettishe teees

misile zaambeettizayssi aaze giikko issi oorata makine bolla daro lo7iya abibati abebati dumma dumma abibati deiyooge beettishe deees

keehippe daro asay shiiqidi issi makinan gelanawu un7etti ekkidi yiogeenne qa iza makinazan gelisanawu kareza do7oge bettishe deees

Misile sambeettizeyssi aaze giikko issi ogeera issi makina xalaliyanne issi naa xalalay kantiyoge beettishe deees.

Misileza beettees aaze giikko ese keehippe lo7iya yammaha woykko hapaache motore issi bessan eqooge beettishe deees.

Misileza beettizayssi aaze giikko keehippe lo77iya buro keexettiya qoodi baynna pooqetinne etappe guyeza baggaara keehippe daro mitati de7iageeti bettishe duussona.

Misile zaam beettizayssi aaze giikko issi beessan issi keehippe walqama aako keettazi keedhetti uttage beettishe deees

misile zaam beettizayssi aazey giikko issi keettazi deees he keettaza bollan maabiratezi deiyage poo7idinne licilicidi deiyage beettishe deees

misileza beettidi diyaysss aazi giikko issi keettazi wolqama hanotan keeteti wuribeenna shin biro keexetii diyayssi bettishe deees

Misileza beettizayss aaziye giikko ogezi dees ogezappe ya baggaranne ha baggara lo'iya maatazi dichi uttage beettishe deees

Misilezan beetti deiyayssi aazey giikko issi buro keetetiya keettasinne qa he keetta zayo yi uttida peero birati beettishe deees.

Misile zaambettizayss aasi giikko daro keehippe daro lo7o hanotan geexetti uttida pooqeti bettishe doosona

heezhzhu asata isse bitanezi labtoppe bessidi de'iyoge woykko he labtoppeppe ekki xaafoga ba asata bessiyogey bettishe de'ees

misileza beettizayssi aazi giikko buro keetetiti deiya keettazinne he keettaza keedhiya asati beettishe doosona

misilezan beettizeyss aazee giikko issi lo7o pooqezi uichashanto pude keedhetti uttida keettazi bettishe de7ees

misileza beettidi deiyayssi aaze giikko issi pooqe keettazi beettishe deees heyssa pooqeza pengen daro shuchchatinne qagigibenna hanotay deiyage beettishe deees

misilezan beetizaysi aaze gikko khippe aa lho keetta garsan issi na'aza barka eqqada ba kushen saane oyqogee bettishe de'ees

ha misileza beettizayssi aaze giikko be ifi dariya yee timirtina silxana baale silxan yaagiya xuufezi xaafetti uttage beetti shee deees

Misilezan beettizayssi aaze giikko issi madardareza bolla iqazara dhalezi de7iyagey beettishe de7ees he iqazappe guyeza baggaara na7u haylanddeti beettidi doosona.

misileza beettiyayssi aazi giikko heedzdzu tamare nayti intiranse paace woykko wurseta paace paacetidi issi oydezappe pinnipinne utti komputerezan pattanetti yoge beettishe deees.

issi timirte keettane daro nayti uttidi timirteza tamaride de7iyoge beetishe ha7i deees

Misilezan beetizayssi aaze giiko keehippe lo'o hanotan tamari wursida tamareti anjetidageti beetishe de'osona.

misileza beettizayssi aazee giikko keehi qeeri guutta nayti zeeroza maraqetidi issanto doommana haniyoge beettishe de'ees

misileza beettizayssi aazey giikko issi pooqe daaranne pooqeppe garsa sa7azan darwo asati eqqagetinne uttageti beetti she doosona

misilezan beettizayssi aazee giikko keehippe guutta nayti baynta kushen ha taara dehiza burcukko woykko kubbaayeza oykkidi dhoqu ootti miici woge beettishee de'es

misileza beettizayssi aazee giikko issi timirte keettan saledazinne qa oydezie barka asi baynnan mela de7iyage beettishe de'ees

Misileza beettizayss aazee giikko daro nayti issi timirte keettan uttidi tamaridinne xaafidi de7iyoge beettishe deees

misilezan beettizayssi aaze giikko issi bitanezi boota maa7oza maa7idi qasse issi botan uttidooge beettishe de7es

Misilezan beettizayssi aaze giikko ichchashu attuma asati issi besan bantta kushe qumaayi eqqooge beettishe de7ees.

issi gilaasen woykko issi keettan tamare naati baynta oyden oyden issoy issoy uttooge beettishe dee

misileza beettizayssi aaze giikko issi bonchettida timirte tamari wursi anjettida aawazi eqqidi yootiyoge beettishe deees

misileza beettizayssi aazee giikko na7u haysuse makinati doosuna heyssatappe issoy dari bessiyage lo7eti caana caani deedeti ekki yo7oge bettishe de7ees

misileza beettizayssi aazee giiggo issi maca tirafikezi issi makinazi ogeera kantayda deiyaro oykqada essoge beettishe deees

misileza beettizaess aase giikko asati ogeza ortidi dei oge qahe ogeza lanqe makinazi eqooge beettishe dees

misile zaam beettizeess aazey giikko daro makinati ogeera kantiya geetuppe issino tirafikezi essi oyqooge bettishe de7es

misileza beettizayssi aazey giikko na7u ogezi beettishe deees he ogeza gadaara gadaraqa toha asay biyoosikka deees

Misileza beettizayssi aazee giikko keehippe aaho hanotanne lo7o hanotan woosettida ogezi beettishe deees he ogezara qasse issi harenne na7u farati y7oge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazee giikko daruo asati bombazaara goggiya haattazan baynta kushe mecetidi deiyoge beettishe deees

Misileza beettizayss aazee giikko issi na7iya oyddu baggara gogiya haattaza jarkaneza wottada duuqayda de7iyogee beettishe deees

misileza bettidi diyayssi aazee giikko daro asati bombazaara gogiya haattaza baynta kushe mecidi de'iyoge bettishe de'ees

misileza beettiyayssi aaze giikko issi naazi iqaza bolla woykko daleza qolidi woykko tigiti de7iyoge beettishe deees

misileza beettiayss aazee giikko issi bombaza dooyi yeggi keehippe daro hanutan haattazi gogidi de7iyagey beettishe de7ees

misileza beettidi de'iyayssi aaze giikko issi bitaneezi bombaza lo'etidi de'iyogee taas ha'i beettishe deees

Msileza beettizayssi aazee giikko guutta nayti aafozan goggiya haattaza duuqanau yiidageti bettishe doossona

ha misilezan beettizayssi aazee giikko issi walqama bombaza yo-gaane woykko bombaza oyqqiya miishay deiyoge beettishe deees

Misileza beettizayssi aazey giikko daro asay salpezaara eqqidi kusheza meceti meceti biyoge beettishe deees

Misileza beettizayss aaze giikko issi haattaza bombaza lo7etidi deiya heedzdzu asatinne eta xeeliya daro asati beettishe doosona.